Fi classroom la, classroom moi funnoi jangeh daal, waw Haley funnoi jangeh, c neg bu noii jangeh mo tuda classroom. Heleh yunj jiss nii aii haleh yo hamneh kom c nursery school lenj neka nyunge deglu teacher b lum neka di wagh waw, purr nyu mun c jangeh eleck ham lum neka dii wah.

Photo bun giss nee photo la buhamne kom neek bu bakh mufa sampuwon so taaw baku danel nee ak galaww bu am dolleh neek be tasarow ba kurget ye yep tasarow bantaye yep tasarow tamin neek la bu hamne neek bu sampuwon la y taaw baku danee wala galaww.

Photo bii nii flag gui dehkah la, dehkah bum genah ndurol moi South Africa, South Africa dehka la bor hamneh cii birr Africa la neka, nju giss different couleur aiiy couleur yu ouuteh, yor hamneh dun behna, cii photo bii nii njung fah gis bu honhu njung fa gis bu wekh, njung fah gis green, njung fah gis bu blue, njung fa gis bu njull tamit ak bor hamneh colour bu yellow la.

Luñg neekë di gis nii mooy buuk, buuk la boo xam ne, pur kalkulëson la, waaw, mooy matamatiks. lool Angaleyi di wax matamatiks, buuk la boo xam ne soo bugee, kontu beenë and ñaar ñaata la, boobu ñatta la laay jox. Soo saaru buuk boob la boo xam ne pur kalkulaason la.

Fii nii, kér la, kér la boo xam ne, bu yaatu la. Te ñung fa gis ay taax, ay taax yu rafet. Dafa melni ñarri tax lañg fi neekë di gis. Benen bi, mu ngi kulor boo xam ne, daa xawa ñuul, benen mu ngi kulor boo xam ne daa buluu, mu ngi am banaana tamit.

Si photo bine nyun fa gis ay kelipha nyo hamneh ay kelipha nyo hamneh nyonyu nekal bi bunti arr daal pul nu deka bi ameh jama nyun fa gis ngiti soldar yi nyu fa giss ngiti police.

Nyi ay groupi ndaw len ay ndaw yo hamnex de nyoi ndan dole si ne nyu yegeto pul develop sen environment pul no nyu mona yope sen deka fung deka daal nu faay mona jeleeh jego yo hamantex dai develop sen community moneka ndaw nee ni si lolu le nyui yenyengu no nyoi developi sen community moneka fung deka nung koi setale.

Lii nii baage la, baage moo don loo xam ne, mooy jeema wane, yaw foo bayeko, Wala si ban buntu nga bookul daal, Wala si ban peenci nga booku. Bii baage la boo xam ne, baage i la boo xam ne, si fuutbool lañuy yëngu 6ëngu si Gambiya, fii, mooy Banjul, Yunaayted FC.

Feene lun giss fee nee moye poultry dal poultry house moye nu hamne danu jefaneku se yarum ganarr ak aye neen paske ganarr ye nuye neen neen yee so business la bu hamne dagay muna yegu se yaram ganarr purr bu suba ga muna jaye ganarr yee wala neen yee purr jefaneku halis be.

Lee School la Sebec International High school , school la bu hamne muge tuda sebec nuge giss daww ye nuge tahaw de deglo sen kelifa yee moye sen teacher yee lee lanu wah accemble , accemble mu hamne kom accemble mu done lu hamne daww yee danu nyaw nyep tahaw deglo sen kelifa yee deglo len lan la gaaye amal gaye se week bi wala se semain be.

Lii mooy basket bool, basket bool dafa doon gëëm boo xam ne, Wala foo boo xam ne, ndaw i dañg siy yangú. Mom loxo moo Koy suyee, loxo nga ko dee pileey e daal. Pur foo bi loxo nga dee yuus, ak bool bi, moo nekë basket bool bi.

Fii nii supamaket la. Supa maket moo don palaas boo xam ne, bitic bu rëy la, dañg faay gis fanam, fanë leekë Yoon xam ne, da ngaay dem nga xool yaw loo buga gëndë. Supamaket bi ñuñg fa gis ay juus, ñuñg fa gis ay ndox, ñuñg fa gis waalum leekë boo xam ne daal yaw buga nga ko, fa la Dee neek, mooy supamaket.